zazzaɓi shine hauhawar zafin jiki na ɗan lokacin wani ɓangare ne na amsa gaba ɗaya daga tsarin garkuwan jiki zazzaɓi yawanci cuta ne da ke haifar da ita da yawancin yara da manya zazzaɓi na iya zama mara daɗi amma yawanci ba shine dalilin damuwa ba ga jarirai duk da haka ko da ƙananan zazzaɓi na iya nufin akwai kamuwa da cuta mai tsanani zazzaɓi gaba ɗaya yana tafiya cikin ‘yan kwanaki amma ba lallai ba ne ka buƙaci maganin zazzaɓi idan ba yana haifar da rashin jin dadi ba alamun zazzaɓi sun haɗa gumi sanyi da rawan jiki ciwon kai ciwon tsoka rashin ci haushi rashin ruwa babbar rauni ɗaukar zafin jiki don ɗaukar zafin jiki za ku iya zaɓar daga nau’ikan ma'aunar zafi da sanyi gami da na baka dubura kunni da goshi wato jijiya na wucin gadi ma'aunar zafi da sanyi na baka da kuma na dubura gaba ɗaya suna ba da mafi kyawon ma'ano ma'aunin zafin jiki ma'aunin zafin jiki na kunni ko goshi ko da yake da cewa suna ba da karancin ma'aunin zafin jiki

abubuwan da ke cikin kasuwar masana gandun daji su na nuni ne ga kayayyaki iri iri da dillalai ko masu siyar da ganye ke siyarwa a kasuwa ta yau da kullum ko ta yawanci a kan titina ko wuraren jama’a abubuwan da ke ciki na iya haɗawa da maganin ganye wato busassun ganye ko saiwowi da tsire tsire da ake amfani da su don magance cututtuka daban daban na biyu akwai magungunan gargajiya wanda ake yi a gida ko na cikin gida kamar su man shafawa akwai kayayyakin halitta akwai ‘ya’yan itatuwa da kayan marmari akwai kayayyaki da kayan marmari kayan ƙamshi iri iri ganye da kayan marmari da ake amfani da su wajan girki ko a matsayin sinadari na maganin ganye akwai kayayyaki hannu kaman su sabulu kendir turaren wuta da sauran kayan aikin hannu ta hanyar amfani da sinadarai na halitta

Sanya bandeji a wurin da aka yi allurar rigakafi da farko dai mun san cewa rigakafi wani ɓangare ne na fannin kiwon lafiya ana yin shi ne kuma saboda hana kamuwa da waɗansu cututtuka kaman su cutar baƙon dauro da kuma corona virus sannan cututtukan malariya da kuma tarin-fuƙa dukka waɗannan cututtuka ne waɗanda ake iya yin rigakafi domin su ana sanya bandeji a wurin da akayi rigakafi saboda dalilai da daban-daban wasu dalilan ɗin suna da muhimmanci wani dalilai ɗin kuma ba wani ƙarfi suke da shi ba da farko dai ana sanya bandeji ne a wurin da aka yi allurar rigakafi saboda ya dakatar da zuban jini sannan ana sanya bandeji a wajen da akayi allurar rigakafi saboda ya hana yaɗuwar kwayoyin cuta a lokacin da kwayoyin cuta suka samu nasarar samun haɗaka da jinin wanda akayi wa allurar ɗin zai iya kasancewa zai kamu da waɗansu cututtuka saboda haka wannan bandeji ɗin yana taimakawa ya rufe wannan rauni

Rashin ma'auni na hormonal yana nufin yanayin da ke akwai rashin daidaituwa na mataki ɗaya ko fiyee na hormones a jikin a jiki. Hormones su ne manzannin sanadarai da aka samar da ga cikin tsarin wanda ke tsara ayyuka daban-daban na jiki, kamar girma, haihuwa, da yanayi. Abubuwan da ke haifar da rashin daidaituwa na hormone akwai cuutar ƙwayooyin halitta, akwai abubuwan muhallii waatoo fitar da guba maagungunan kashe ƙwaari da sauran gurɓaataccen muhalli ya iya kawoo ciikas a ma'aunin hormone. Na uku akwai magu maganganu wasu magungunan kamar su; maganin hana haihuwa da kuma na iya canza matakan hormone, akwai damuwa, akwai tsafta, akwai ciwon nauyi, akwai halayyar yanayi, akwai rashin bacci, akwai matsaloolin fata, akwai matsalar narkewar abinci, akwai cutar wuya.

Girbin dankali hanya ne da ake cire dankali daga gona ko kuma idan lokacin girbi ya yi. Abun da ake yi, ana ciro dankalin ne daga cikin rami ko tushen dankalin, sannan kuma sai a nema gurin ajiya, a aje shi kafin a tafi kai shi kasuwa. Idan aka bar shi a guri buɗaɗɗe, inda ko kuma aka aje shi da rana, inda rana take taɓa shi, yana lalacewa. Idan rana ya taɓa shi, zai ɗan yi laushi kuma zai yi baƙi. To, ya kamata a samu hanyoyi daban-daban, ko kuma a koya hanyoyi daban-daban na ajiyan dankali. Shi ne kaman, kaɗan daga ciki, in aka cire dankalin, in akwai bishiya ko akwai buhu, sai a je sai a aje shi ƙarƙashin bishiyan. A sa shi a buhu, a rinƙa zuba mai ruwa a kanshi yanda rana ba zai taɓa shi ba. In kuma babu wannan, sai a samu shi, a sa mashi ganyen dankalin, sai a tattara dankalin, sai a zuba mai ganye a saman shi, saboda yanda zafin ranan ba zai taɓa shi sosai ba. Ko kuma a rinƙa ciren dankali, ko kuma a rinƙa girban dankali da sassafe. Sannan kuma a ɗauke shi, a kai shi kasuwa kafin rana ta fito sosai, ko kuma kafin rana ta taɓa shi; kuma a samu hanyoyin ɗaukan shi a cikin sauƙi. Wannan shi ne hanya mafi sauƙi da ake bi ana cire dankali.

Taimakon farko da za a yi wajen ceto rayuwar mutum idan ya shaƙi wani abu kamar abinci ko ƙaramin abu ga hanyooyin da za a bi manya da yaara. Na farko a ƙarfafa mutum ya yi taari, na biyu kuma, ciwon baya idan mutum ya kaasa yin taari tsayaa a bayansu sannan kai amfaani da diddigen hannunka wajen yin mari guda biyar da saurii a tsakanin kafaɗa. Wannan zai iya taimakawa waǳen kawad da abin cikin ciki, idan mari baya marin baya bai iya aiki ba sai ai bugun ciki ɗaya a bayan mutum, kuma ku nannaɗe hannuwanku a ƙugunsu yai hannu da hannu ɗaya kuma sanya shi a saman cibiyar mutum, ka kaama hannunka da ɗayan hannun ka kuma baa da hanzarin matsawaa sama don taimakawa wajen kawar da abin, ka taimaka wa wajen jariirai zaunaa taree da jariirai suna fuskantan sama a kan goshinka kai da ƙasa fiye da jikinsu.

akwai nau’ikan karyewan ƙashi da yawa wanda za a iya rabasu bisa ga wurin tsanani da halayya na hutu ga wasu nau’in karaya ƙashi na farko a kwai riɓewan karaya wato rushewan karaya shine karyewa, karyewan karyewan Ƙashi wanda ba ya shiga fata akwai Karayan budi karaya a budi shine karyewar ƙashi da ke ratsa fata yana barin ƙashi ya fito waje akwai rashin karaya wato karyewan karaya shine karyewan ƙashi wanda ke haifar da mantuwa da yawa akwai kuma karyewan kore itace karyewan ƙashi da ke faruwa a yara wanda kashi ya lankwashe ya karye kuma karyewan ƙasusuwa shine karyewan ƙashi wanda ke faruwa a daidai kusurwan ƙashi akwai rashin karaya wato karyewan da ba ta dace ba itace karyewan ƙashi da ke farwa a wani kusurwa zuwa ga gadan ƙashi

Tsarin garkuwan jiki haɗaɗɗan cibiyar sadarwa ne na tattalin halitta ƙyallen takarda da gaɓoɓin da ke aiki tare don kare jiki daga cututtuka da abubuwa na waǳe. Taimaka wa tsarin rigaakafi yana da mahimmanci don kare don kiyaye lafiyar gaba-ɗaya da jin daɗin rayuwa. Ga wasu hanyooyin tallafa wa garkuwar jiki; Na farko samun isasshen bacci, ayyukan motsa jiki akai-akai, cin abinci mai kyau shan ruwa, damuwa na yau da kullum na iya raunana garkuwar jiki don haka yana da mahimmanci a neemi hanyooyin lafiya don sarrafa damuwa, kamar tunaani, ko mootsa jiki mai zurfi a sami isasshen rana. Wasu abubuwa da ake buƙata irin su: Vitamin na taimakawa wajen tallafawa aikin rigaakafi, a guje shan ta ba da yawan shan baaraasa, a yi alluran rigaakafi, ai tsafta, abubuwan da ke taimaka wa aikin garkuwan jiki, akwai mai yawan Vitamin, akwai ƙwayoyi da tsaba.

Wake. Wake yana fitowa ne a cikin ƙoƙon wake. Wake ƙwaya ne, da in an shuka shi, yakan fito a cikin ɗan wani abu da muke ce mai ƙwoƙwon wake, ko kuma harawan wake. Shi wake, in aka tafi, akan bari ya bushe. Bayan an ciro shi daga gona, idan ya busshe, an shanya shi, ya sha iska, ya ɗau ɗan wani loƙaci, sai a zo, sai ai zaman ɓaren shi. Akan iya ɓare wake da hannu, ko kuma akan iya gi dakan wake, ko kuma akan iya yin casan wake. Duk wanda yake da sauƙi, jama'a sana amfani da shi a loƙacin da suke ƙoƙarin casan wake ko kuma ɓaran wake. A wani siga kuma, ana amfani da abun casan wake, wanda yake da alaƙa da injin casan wake. Ya casa waken, ya aje ƙwayan ta a gefe, ya kuma aje ƙwoƙwon waken, wanda muka fi sani da harawa, a gefe. Wannan shi ne hanya mafi sauƙi da ake yi gurin casan wake, ko kuma gurin siƙan wake.

kula da mata masu juna biyu wanda aka kuma sani da kulawar haihuwa itace kulawar likita da shawarwari da take ba mace mai ciki a lokacin da take dauke da juna biyu ba za a ija misalta mahimmancin kula da masu juna biyu ba don yana taka muhimmiyar rawa da tabbatar da lafiya da walwalar uwa da jariri dalilan da suke sa kula da mata masu juna biju ke da mahimmanci na farko ana gano matsala da wuri na biyu ana rage matsaloli da suke da nasaba da masu juna biyu na uku sabbin cigaba ana gano wa na hudu gano abubuwan hatsari na bijar ilimi da tallafi na shida samar da tsarin haihuwa na bakwai ana duba cututtuka masa yaduwa na takwas allurar riga kafi na tara shawarwari na abinci mai gina jiki da salan rayuwa na goma tallafin motsin rai na shadaya ingantaciyar sakama ko na haihuwa da na haihuwa na sha biyu rage hadarin rikice-rikice na sha uku kara yawan shayarwa

samun ruwa mai tsafta yana da muhimmanci don rayuwa da jin da din dan Adam ruwa mai tsafta yana da mahimmanci don sha dafa abinc i tsafta da tsafta kuma ba za a ija fadin mahimmancinsa ba ga wasu dalilan da suka sa samun ruwa mai tsafta ke da matukar mahimmanci fa’idodin lafiya na daya yana rage cututtukan ruwa na biyu yana hana rashin ruwa samun ruwa mai tsafta yana taimakawa wajan hana bushewar ruwa wanda haka kan haifar da munanan matsalolin lafiya musamman ga yara da tsofaffi na uku yana inganta tsafta na hudu yana taimakawa tsafta na bijar yana kara yawan aiki na shida jana rage tsadar kula da lafiya na bakwai yana taimakawa cigaban tattalin arziki na takwas yana samar da ayyukan yi na tara tsaftan ruwa samun ruwa mai tsafta yana inganta kiyaye kiyaye ruwa domin mutane sun fi amfani da ruwa yadda ya kamata idan yai karanci

aikin jinya acikin gida yana nufin kulawar likita da ake ba marasa lafiya cikin jin daɗin gida jansu irin wannan kulawa galibi ana fifita shi da marasa lafiya wadan da suke buƙatan kulawan likita mai gudana amma suna san gujewa asibiti ko kulawar hukumomi amfaninta acikin gida akwai ciwon kai marasa lafiya suna samun kulawa ɗaya-ɗaya daga wata ma’aikayar jinya wacce za ta iya daidaitawa da kulawarsu da taimako takamaiman bukatunsu na biyu akwai ƙara ta’aziyya marasa lafiya na iya murmurewa acikin kwanciya hankali nagida jensu na uku akwai rage haɗarin kamuwa da cuta na huɗu akwai ingantattun sakamako na biyar akwai tsarin farashi na shida akwai kwararrun kulawar jinya na bakwai akwai kyautatawa sai kuma akwai nau’in jinya acikin gida kamarsu maganin farfaɗiya kiwon lafiyar yara mai kula da magunguna kulawar rauni

Dokoki na keɓancewa, idan cuta ta ɓarke a cikin al’umma, saboda gudun kar ta yaɗuu, ta zo ga kashe mutane. Na farko, hanyar keɓancewa ko ince hanyar kariya ga kamuuwa da cututtukaa, ya haɗa da wanke hannu. A kasance a ko da yaushe ana yawan wanke hannu, duk abin da ka taɓa da ka san hannu zai taɓa a riƙa goge shi da sinadaran kashe ƙwayoyin cuta. Kuma mutum ya kasance yana shan ruwa a ko da yaushe, kar ya zama wanda bai shan ruwa. Ya rinƙa fesa magani na kashe ƙwayoyin cuta a hannayensa. Kuma a riƙa samun tazara tsakanin mutum da mutum ka da a dinga cunkoso sabooda yana ƙara yaɗuwar cututtuka. A kasance ana buɗe tagogii na gida, su ƙofofi sabooda iska yana shiga. Kuma a kasance idan ka gaisa da mutum ko kuma ka taɓa wani, ka gaggauta wanke hannunka tare da saka maganin da zai kashe cututtuka. Kuma a gujewa cunkoso, cunkoso yana da matuƙar haɗari sosai, duk inda ka ga an cika sosai to ka kasance ka bar wajen sabooda a nan ake samuwa da yaɗuwan cuuta daban-daban

Matsalolin shayarwa suna nuni ne ga matsalolin da ke faruwa a lokacin shayarwa, wanda zai iya shafar iyaye, Uwa ta samar da madara, iyawar jaariri na ciyarwa ko duka biyu, abubuwan shayarwa na yau da kullum sun haɗa da: Rashin wadataccen madara cike da nono wanda zai iya zama mai zafi kuma yana da wahala ga jaarirai, toshe hanyoyin madara wanda zai iya haifar da ciwon kumburi da kamuwa da cuuta, akwai kumburi na nono wanda zai iya haifar da ciwo, zazzaɓi, da alaamun mura, akwai ciwon nono ciwo ko rasin jin daɗi a cikin nono wanda zai iya haifar da rashin lahani googuwa ko wasu cututtuka. Wahalar da jaariri yakee yi a kan nono wanda zai iya haifar ciwo kuma yana shafar sama da madara, akwai ɗauran harshe wani yanayi ne da ake manne da harshe jariri soosai a ƙasan baakin wanda hakan ke sa wuyar kamawa.

wannan tsa:ri na low ʧap diet ɗin nan tsa:ri ne wanda ake amfani da ʃi waʤen ra:ge ʧin abinʧi ma:su ƙa:ra ƙarfi ma:su sita:ti kenan da kuma ʧin abinʧi ma:su gina ʤiki ana amfani da wannan ne ta hanjar ʧin abinʧi ma:su gina ʤiki kamar su wa:ke su ki:fi su na:ma to wa’innan su ake ʧi sabo:da don ƙa:rin la:fija da kuma rage jawan kitse a ʤiki ga masu ƙi:ba za ka ga suna da ki:tse to wannan ka:jan girki:na za ka ʧi na gina ʤikin jana rage wa’innan naujin da mu:tum jake da ʃi ʃi kuma abinʧin da ake gu:ʤe ma wa kaman su abinda jake ƙa:ra ƙarfi kaman su ʧarbohjdrate da ake ki:ra da tu:ranʧi ʃi:ne kaman su masa:ra su farar ʃinka:fa su abinʧin gwangwani su ta:li:jan nan haka to duk su ake so ka rage ʧin su ana so ka ʧi ganjenjaki amma banda ganjenjaki: da suke da sita:ti amma ana so ka ʧi su fija duk wa’innan suna ƙa:ra la:fi:ja kaman su karas su tufa su timatiri duk ana so mutun ja ʧi wa’innan

kawar da cutar zazzaɓin cizon sauro na nufin kawar da zazzaɓin cizon sauro a matsayin matsalan lafiyar al’umma da nufin rage yawan masu kamuwa da cutar zazzaɓin cizon sauro da mace mace zuwa sifili tarhin kawar da cutar zazzaɓin cizon sauro yaƙin neman kawar da cutar zazzaɓin cizon sauro a duniya sai kuma cutar cizon sauro ta sake ɓullowa a ƙarni na alif dubu ɗaya da ɗari tara da saba’in zuwa na alif dubu ɗaya da ɗari tara da da casa’in cutar zazzaɓin cizon sauro da mace mace sun ƙaru saboda dalilai da suka haɗa da juriya da maganin kasha ƙwari da magungunan zazzaɓin cizon sauro da rashin kuɗaɗe na shirye shiryen magance zazzaɓin cizon sauro sai kuma cibiya ta kula da hidiman yara da sauran abokan tarayya sun ƙaddamar da haɗin guaiwa don ɗan daidaita ƙoƙarin duniya don shawo kan cutar da kawar da cutar kanta sai kuma tsarin aiki na zazzaɓin cizon sauro na duniya

Yadda za a kula da kai lokacin jinin haila wato jinin al’ada ja na da mahimmaci mace ta kare kanta daga samun mutunci da kuma samun kai da rashin tsangwama a cikin al’umma idan mace tana jinin haila jana da kjau ta tsaftace kanta duk lokacin da ta shiga ban ɗaki ja kasance kafin ta ji amfani da komi ta wanke hannu in ta gama ta wanke hannu ta fito da audigan nan da mata suke sa wa yayin al’ada yana da kjau a dinga canja wa lokaci zuwa lokaci musanman ma idan jinin ya na zuba da gudu yana da kjau a rana mace bayan awa huɗu zuwa takwas ta ringa canza wannan audugan na ta na al’ada idan ba ta da auduga ta nemi kyalle mai kyau ta yi amfani da shi ta rinƙa canza wa lokaci zuwa lokaci kuma yana da kyau ta rinƙa cin abinci mai kyau a ya yin da ta keyin al’ada ta sha ruwa ta ringa kula da kanta duk jikinta ya kasance ta na wanke shi da ruwa da sabulu saboda gudun tsangwama daga cikin mutane mafi akasaranci za ka samu mace ne idan tana al’ada idan ba ta iya tsaftace jikinta ba za ka ga tana wari kuma mutane suna gudunta to a taƙaice wannan shne bayani akan yadda mutum zai tsaftace kan shi a ya yin da yake al’ada.

Lafijar ƙwaƙwalwa na mai ciki shi ne jin daɗin tunani da kuma kwantar da hankali ga mai ciki ko ga mai haihuwa. Yana da matuƙar muhimmanci duk mace wacce take da juna biyu, ko kuma bayan haihuwa tana fuskantar irin wannan barazanar na rashin jin daɗi, na tunanii, na jin jikin, ka ji jikin ka abubuwan da daa kakee so a baya yanzu bakka so, ɓacin rai yana yawa. To yana da kyau duk wacce ta samu wannan matsalar ta je ta samu likita ta gaya ma shi, saboodaa a magance shi, domin ana iya magance shi da wuri. To duk lokacin da mutum ya samu kan shi cikin wannan abu, ya gaya wa dangi, koo abokanan arziƙi da ake zaune. Sai a garzaya don likita ya baa da magani a samu a sha. Wannan abu ya kan taɓa ƙwaƙwalwa. Mata da yawa aƙalla ɗari takwas suna mutuwa daga wannan cuuta kullum a duniya. To yana da kyau duk wacce take fuskantar wannan cutar a je a samu a daƙile shi, domin ta samu jin daɗi da natsuwa.

yin zuzzurfin tunani a ofis na iya zama hanya mai kyau don rage damuwa habaka yawan aiki da habaka yin dadin rayuwa gaba daya anan akwai wadansu fa’idodi da shawarwari don hada tunani a cikin kwanakin aikin ku amfanin tunani a ofis yana rage damuwa yin zuzzurfan tunani na iya taimakawa wajan rage damuwa yana kuma haifar da kwanciyar hankali dan mai da hankali dan mai da hankali wurin aiki yana inganta mayar da hankali yin zuzzurfan zai iya inganta habbakawa da hankali yana haifar da kara yawan aiki da ingantacicen aiki yin zuzzurfan tunani na iya sa saki wanda zai iya inganta yanayi kuma yana rage alamun damuwa acikin al’umma akwai habaka kirkira akwai taimakawa jin dadin ma’aikata wanda yin zuzzurfan tunani yana iya tallfawa jin dadin ma’aikata yana haifar da karin gamsuwar aiki da rage yawan canji

Yawan zubar jinin haila wanda kuma aka fi sani da zubarwa zubeewar haila, wani yanayi ne da ya shafi maata da yawa, ana siffanta shi da zubar da jinin hailaa mai nauyi ko tsawaitawa, wanda zai iya zama mara daɗi har ma da rauni, abubuwan da ke haifar da yawan zubar jinin haila sun haɗa da: Rashin daidaito, canjin yanayi, kamar rashin daidaituwar jiki na iya haifar da zubar da jini mai yawa, akwai ciwon mahaifa baa shi da ciwon daji wanda zai iya haifar da zubar jinin al'aada mai yawa, to wani, akwai kuma wani yanayi da dama mai kaama, mai kama da rufin mahaifa ke tsuroowa zuwa bangon mahaifa yana haifar da zubar jinin haila mai yawa da ciwon mara. Akwai wata cuta da take haifar da zubar jinin al'aada mai yawa da rashin al'aada da rashin haihuwa, akwai cuutar ciwon, wato nau na wuya na iya haifar da zuban jini mai yawa. Akwai cuutar daskareewar jini, akwai magunguna wasu magunguna irinsu magungunan kashe jini da kuma maganin kumburi na iya haifar da zuban jinin al'aada mai yawa.

lafiyan hankali wani muhimmin al’amari ne na jin daɗin rayuwarmu gaba ɗaya kuma neman taimako daga mai ba da shawara ko mai ilimin hanyoyin kwantar da hankali na iya zama muhimmin mataki na kiyaye lafiyar hankali mai ba da shawara yana sauraron abokin cinkinsu yana ba su wuri mai aminci kuma mara yanke hukunci don su bayyan tunaninsu ji da damuwarsu muhimmani sauraro a cikin nasiha sun haɗa da karfafa amana sauraron yana taimakawa wajen tabbatar da aminci tsakanin mai ba da shawara da abokin ciniki yana samar da tushe tushe mai ƙarfi na alaƙan warkewa yana gina rahoto sauraron aiki mai ƙarfi yana taimakawa wata alaƙa yana sa abokin ciniki yaji daɗi da fahimta sa’annan yana gano batutuwan da su ka shafi matsaloli ya sauraron mai bada shawara game da al’amuran da ke haifar da damuwa game da lafiyar kwakwalwa mai haɓaka maganar ƙaunar zuciya

Wannan abin yana nufin cewa hankali. Shi hankali, mutum yana kasancewa ana da shi ne idan yana da natsuwa, idan ba ka da natsuwa baa ka da hankaali, to shiyasa duk wanda yake da hankali za ka ga ya natsu, yakan zauna shi kaɗai yayi tunanin duk abin da ya kamata ya yi. A misali, a lokacin da ka zauna, za ka yi nazarin abubuwa da dama, za ka yi nazarin mene ne ya kamata na yi wanda zai fisshe ni, wani irin nau’in abinci ya kamata naa ci don wanda zai ƙara min lafiya, ya ya kamaata na yi atisaye, tafijan ƙafa ya kamata na yi na zuwa wani lokaci da zan ga, zan samu kuzari da lafija a jiki na, wane tunani ne zai bani wanda zan gane cewa wannan shi ne zan kula da kiwon lafiyar jiki na. wannan lokacin shi ne lokacin da ya kamata na yi kaza da kuma wanda ya kamata ba zan yi kaza ba. Zai sa ka tuna da yadda za ka zauna da mutane ya ba ka nishaɗii ya ba ka jin daɗi ka saamu bacci cikin natsuwa da annushuwa, ya sa duk wani abu da ya kamata ka yi na kyautatawa kanka, duk za ka iya jin su.

Akwai rashin fahimta da yawa game da ruwan sanyi da rashin lafiya waɗanda kimiyya ta ƙaryata, ga misalai kaɗan: Na farko akwai tatsuniyoyi, shan ruwan sanyi ina iya haifar maka da mura. Na biyu kuma, shan ruwan sanyi na iya sa mutum ya yi rashin lafiya akwai kuma shan ruwan sanyi na iya rage narkewar abinci, akwai kuma kyakkyawan labari da ruwan sanyi na iya sanya tsookoki su takuru. Akwai kuma tatsuniyoyi da suke cewa shan ruwan sanyi na iya sanya maka ciwon ciki, to, gaskiyar magana yayin da shan ruwan sanyi kan sa wasu gamoo da ciwon ciki na wurin gadi, na wucin-gadi ko kuma rashin jin daɗi, wannan ya kan faru ne saboda canjin yanayi da ake ciki ba zato ba tsammani maimakon ruwan sanyi ta kansa a mafii yawan lokuta ciwon ciki zai warware da kansa a cikin ‘jan mintooci kaɗan. A taƙaice babu wata shaidar kimiyya da za ta goyi bayan ra'ayin cewa shan ruwan sanyi ko sha shan abu mai sanyi na iya sa rashin lafiya.

Might wannan kalma ce da ake amfani da ita a Turanci wanda ma’anan sa a Hausa yana nufin camfi, shi camfi mun sani ko a baya lokacin kakanni sukan camfa abu wani lokaci sai ka ga abun ya kasance da gaske. Amma fa ba gaskiya ba ne camfi yanzu wannan camfi a ga me da rashin lafiyan mutun na taɓin kwakwalwa shi ne za ka ga ana cewa ai duk mahaukacin da yake dariya ba zai warke ba, yawancin mutanenmu na da yadda su kenan cewa duk wani mahaukacin da yake dariya ba zai warke ba, kuma ba haka ba ne. Gaskiya ko kuma ka ji ana cewa duk mahaukacin da yake kuka duk haukan da aka ga ana kuka a cikin ta to wannan zai iya warkewa, akwai maganin shi to duk wannan camfi ne ko kuma ka ji an ce wai ana gadon hauka sabida baban wane mahaukaci ne to yaron sa shi ma zai yi gado, zai zama mahaukaci kuma ba haka ba ne. Ko kuma a ce wai sai masu kiwon lafiya su ne suka kware akan cuta na taɓin kwakwalwa su ne za su iya warkar da mahaukaci. Wannan duk camfi ne to waɗannan ba gaskiya ba ne, gaskiyan shi ne wani haukan akan samu magani ana warke wa, wani kuma ba a warkewa amma duk da haka ana tuntuɓan asibiti ne a je a baka gado, likita ya gwaggwada ka a maka wasu gwaje-gwaje da kyau a gano me ke damun ka, wannan shi ne ake nufi da camfi da kuma gaskiya akan cutan kwakwalwa.

tsarin iyali na halitta hanyace ta tsarawa da tazaran ciki wanda ya dogara da yanayin ciki haihuwa na mace ya kunshi lura da yin lukudin alamomin jiki daban-daban da alamomin halitta da sani lokacin da mace ta haihu koba ta haihuwa hanyoyin tsarin iyali na halitta ya haɗa da wata hanya wadda hanya ta ƙunshi ɗaukar zafin mace a kowace safiya kafin ta tashi daga barci yawan zafin jikin mace yana raguwa ne yana raguwa kaɗan kafin ta yi kwai sannan kuma ya tashi bayan ta yi ta hanya magani wannan hanya ta ƙunci lura da canje-cenjen gaɓoɓin mahaifa a duk tsawon lokacin al’ada ƙanƙaran ƙuraje masu kuruciya a bayyane take mai santsi kuma mai yawa ya yinda kwai waɗan da ba a haifa ba yana da hazo mai danƙo kuma da wuya

A wannan bidiyon yana nufin yadda za ku koya wa mutum matakai masu sauƙi da za su ɗauko lokacin da wani ya faɗi kuma baya nunfashi. Domin ya cigaba da zama a raye, har sai an kawo masa agajin gaggawa. Rubutun yana da amfani, kuma an rubuta shi ne ta hanyan likitoci. Ma’ana abc don taimaka ma masu kallo su tuna da matakan wanda kalman d yana nufin haɗari, wato duba wurin lafiya kenan idan mutum ya faɗi, sai kuma kalma ta r yana nufin amsa wato duba martanin mutum ta hanyar girgiza su har a hankali da kuma tambayar ko lafiya, sai ka tambayi mutum bayan ka girgiza shi ka ce lafiya? Sai kuma s yana nufin yin ihu don taimakon, wato kira don taimako, sai kai ihu kana neman taimako kenan, ga kuma a nan yana nufin jirgin sama juya kan mutum don buɗe hanyar iska. Za ka juya shi ka buɗe hanyar iska, sai b yana nufin numfasawa. Duba alamun al’adan numfashi, ku duba wajen numfashin kana jin yana numfashi, sai kuma c yana nufin zazzagewa ta hanyar turawa. Ka sa da ƙarfi a kan ƙirji kana danna ƙirjinsa kana dannawa. To akwai d yana nufin amfani da na’urar su na waje top automatic wato na’urar da take aiki ta automatic idan akwai. Rubutun kuma yana bada ƙarin bayani da tukuici kamar yadda ake yi hannu kawai a cigaba da danna ƙirji sai ka cigaba da danna ƙirjin mutum yadda ake ba da numfashin ceto, idan an horar da yin haka. Muhimmancin musanya da wani idan kun gaji sai ka ba shi shi ma sai ya cigaba da dannawa. Amfani da aed da kuma yadda zai iya taimakawa sake kunna bugun zuciya medium yana nufin ƙarfafa wa masu kallo su ɗauki course ɗin horo don aiwatar da wannan matakan da raba bidiyon tare da abokai, da dangi don taimakawa yaɗa wayar da kan jama’a game da muhimmancin.

tabbas naga kokum nafahimci akwai wanda mutane da sakamakon ƙari yanayin tsadar abinci yasa suka canza yanda suki cin abinci wasu a sakamakun abinci ya ƙakƙara kuɗi sun koma sun canza kalar abincin dasuke ci kokuma sun rage daga yanda suke ci ta inda yakasanci haka shine idan da mutun yaka iya cin abinci da nama ko kifi kokuma wani abun da zai ƙarawa abincin daɗi kokuma ya ƙarawa abincin lafiya yazamana cewa idan mutun yacin zai samu lafiya ayanzu sakamakon abinci ya ƙara kuɗi yasa mutane basa iya cin wannan abincin da nama kokuma da kifi kokuma dukan wani abun da zai sa abincin ya ƙara daɗi ya ƙara ginawa wanda zai ci kokuma mutumin da yaci abinci jiki a yanzu hakan baya yuwa wasu kuma ada sukan iya cin abinci so uku so huɗu a rana a sakamakon ƙara kuɗin abincin yasa yanzu sai dai suci so biyu koso ɗaya duka wadin nan a sakamakon abinci ya ƙara kuɗi a mai makon suci so uku koso huɗu dasuki ci ayanzu sai dai so biyu koso daya domin abunda suki dashi na kuɗi a hanu su ba lalle ya ishesu suci so uku ko so huɗu sai dai so biyu wannan acikin al'umma ba abu bane mai kyau kokuma abinda mutane suke so idan abinci yayi sauki al'umma zasu sama sauki idan kuma yayi tsada dukkan sauran al'amura da mutane sukiye shima zai zamana yayi tsanani

Ainihin matakan gwajin duban ɗan tayi. Ya kamata majiyaci ya zubar da mafitsara minti casa'in kafin jarabawar, kuma ya sha gilashin ruwa mai nauyin goza guda takwas kaman sa a ɗaya kafin. Haka nan ya kamata su sanya kaya guda biyu don mai binciken zai iya shiga cikin su ba tare da cire tufafi ba. Mara lafiya yana kwance a baya ko gefen su a kan teburin jarabawa shi mai gwajin yana amfani da wani mai tushen ruwa zuwa cikin majinyaci don taimaka wa mai canzawa yi hulɗa da fata kuma ya kawar da aljihun iska. Mai jarabawan yana motsa abun aikin ne ko a ce magwajin, ya motsa ta gaba, ya motsa ta baya a kan wurin sha’awa har sai sun ɗauki hoto hotunan da ake so. Mai jarabawan na iya auna tsayi da faɗin jakar ciki ko tsayin kanbi na tayin. Da zarar hoto ya cika mai bincike yana goge wannan mai da ya shafa daga fatar mara lafiya, daga bisani za ka ce shi mara lafiyan ya tashi, ya zauna a ɗauko hoto na yanayin a kan allo duban ɗan tayin da kuma duba ma'aunin don tabbatar da daidaito. A bayyana sakamakon binciken da aka yi wa matan tare da ba ta dama tayi duk wata tambaya da za ta yi, za ta iya samu. Samar mata da rahonton hannu ko bugu wanda za ta iya miƙa wa mai kula da ita.

shirin sarrafaa vector a gundumar Viva Psycholoponia, wanda ke mai da hankali, kan rage sauro da riga kafin cututtuka da ke haifar da cutar. Ai yukan farko n shirin sun haɗa da. Na ɗaya, sa ido da kula da sauro a yan kunan da ba a haɗa suba, na gundumomi da garirruwa da a kayi kwangila. Na biyu samar da shawarwari na ilimi ga wuraren kiwon kaji a kan yanayin tsafta da bin ƙa ido ǳin jaha da na gida Na uku bayarda jagoranci kan magance sauro da ganowa, da kuma kula da cututtuka da ke haifar da sauro. Na huɗu gudanar da wayar da kan jama’a, dan wayar da kan jamaˀa, game da hakkin da aka ra taya, awuyan su na riga kafin cututtuka masu yaɗuwa. shirin na nufin kare mazauna da mazi yartai, daga sauro masu yaɗa cututtuka da ke haifar da cututtuka kamar, ƙwayar cutar west Nile. ma aikatan da ke da ke da takardan shedan jihar, suna taka mahimmiyar rawa, wajan wanzar da zaman lafiya. Ta hanyan shawo kan, yawan sauro, da hana jaduwar cututtuka.

Ƙwayar cutar Ebola ta na afkawa ƙwayoyin halittan ɗan adam ta hanyan haɗaɗɗen tsari wanda ya ƙunshi matakai da dama. Mataki na farko, ƙwayar cutar Ebola ta na rataye ne a saman ƙwayoyin haliyyan ɗan adam, musamman ga ƙwayoyin da ke layin jini. Kaman mataki na biu, kuma ƙwayar cutar na shiga cancanin halitta ta hanyan wani tsari da ake kira da endositosis, inda ta nan halittan ya lulluɓe ƙwayar cutar a cikin wata ma’auni mai ɗaure. Na uƙu, ƙwayar cutar ta na haɗuwa da ƙwayar halitta, ta na fitar da ƙwayoyin halittarta wanda akai mata laƙani da RNA cikin tantanin halitta. Na huɗu, kuma ana maimaita ƙwayan cutar RNA, ta na samar da sabbin ƙwayoyin cuta. Na biyar, ana rubuta ƙwayar cutar RNA zuwa wanzo, sannan a fasarata zuwa sinadaran. Na shida, sinadaran su na hatsari ne, wanda ya haɗa da DF, wanda ke da alhaƙin ƙwakwalwar ƙwayoyin cuta, da kuma shigar da ƙwayoyin halitta.